Daro yelaga naati issi sohuwa shiiqi uttidi miidinne uyyidi duri kaa'idi de'oosona. Eta giddon issi addussa na'assi huuphe diyaage payya lo"essi, hagekka tana keehin ufayssiyaaba. Qassi ikka daro lo"iyaanne puulanchcha gidida asa. La hagee aybba malaliyaa ase!

polisee issi heeraani metoy meretanaassi gaasoy aybbakko cora asaa shiishidi sintan etappe metuwa siyiidi beetees, ha poliseekka heeraa seeraa loyttidi naagidi

Heezzu attuma naati issoy issuwara issippe gididi kaamiya haattaa ekkidi sammunaara gorppi gorppidi issippe meecciidi de'oosona.

La hagee aybaa sawiyaa kattee bilanddoy diyaagee asaa maanawu iitta madhdhees. ikka xeelliyoo wode asaa ma ma gees. Doonarakka daro asaa sawidinne mal"idi beetiyaa kaattappe issuwaa. Tankka a maanawu daroppe upayttays. la hagee ayba malaliyaa kattee!

Issi attuma na"ayi ba huuphiya saammunaara loytti meeccidi geeshshidoogan qibaatiya tiyiiddinne gorppiiddi etaara issi asaara utti uttis.

Issi keettan aayyiya, aawaynne ishantti issippe doosona. Hageetu giddonkka daro siiqoynne maadettiyogee dees. Etayyo de'iya duussaykka tana daro ufayssees. Etayyo de'iya issoy issuwa siiqiyo siiqoykka maalaaliyagaanne ufayssiyagaa. Taanikka hageeta be'ada daro ufayttaas. Pa"a!

Shoodiray addussanne wogga gidida birattaappe oosettiya ollaa bookkanassi maaddiya miishshatuppe issuwa. Nu heeraan daro puullanchcha gidida shoodiray deesi. Be'iyo wodekka i laa ayba malaliyabee iitta pala mera merettidaagaa tanakka iitta ufayses.

Issi yelaga na'ay wogga booraa qooriyan wodoruwa wottidi eqqiis. Ha na'aykka giyan eqqidi baayyo de'iya booraa bayzzees. Ha na'aykka bayzzanne bayzzikke giidi asaara palamees, laa hagee aybee?

La hagee ayba malaalisiyaagee hagaa xaafida eranchchay waanidaage? ilaa xeelliyoodekka i ayba lo"ii? ayyoo giiddon de'iyaa qopaykka asaa naata shemmpissiyaaganne upayssiyaaga. Hagaa xaapida gazeexxanchay la i ayba payya asee? taanikka a be'ada keehi upaytaas. A kiittaykka daro tana malaalees.

Tuy haakkenee! hagee i ayiba asaa sinttan eqqidi biddii ha bitanee darotoo iitabaa asaassi odeesinne sisees. Ta ha bitaniya be'anawukka koyikke diggite ta sinttaappe ha palaa!

Pa"akka laa hagee cora asaa sinttan eqqidi biddiyagee ayba bitanee? Assikka qassi doonaykka ayba oduwassi mal"ettii? Ikka qassi asaassi ayba odidi gelissii? Ikka hagee ayba malaalissiya asee? Ikka qassi cinccanne eranchcha asa gididi erettees. Taanikka A be'ada daro ufayttaas.

Aaho demban karen yelaga naati issipe shiqidi gazziya kaasaa kaa'iidi de'oososna. Ha aaho karenkka asay aakidi ufayttidi yaane haane hemmetidi issoy issuwara kaa'iidi beetoososna.

Bootta lumuxxee darotoo asay issibaa issibaa loytti oyqqi tsaafanassi maaddees. Ayookka issiba tsaafiyoo saatiyaan duuge yeeddena meeray de'ees. Ikka qassi muqqaqqyiyaa malattiidi daro asay tsafanayoo ha bootta muqqaqqiyaa malatiyaa woraqaataa go"ettoosona. hegeekka malalisiyaa merettaa merettiis.

Issi gooba bitanee baayyo de'iya shooqa ubban kaarootiya, timaatimiya hegeeta oottees. Ha bitaneekka keehi minonne gooba asa. Hagaa taani miyodekka mal"uwa tana gooshshees.

Issi yelaga na'ay ba doonaani maygiranppooniya oyqqidi yeexiidi bettees. I yexxiyo wodekka kummetta Achchay boottay beettees. Ha yexxiya nayikka tana ayba malaalees giideti ayyo doonaappe I aybee abeeti abeet xoosso I ayba malaaliya na'ee yettikka agge ayba tana lo'i?

Hookko malatay luxxettaa gidon issi eribeenabaa oychchanassi maaddes. Hookko malatay hingetta mera gididi geelattidaagaa ikka qassi be'iiyowode hookko gididaagee payya eranchcha hagaaa medhdhidaageetikka daro cincca.

Giraaviilee heeraa carkkuwassi daro maaddees. Daro asay giraviliyaa puuttissidi dari heeran tokkidi bantta carkkuwaa naagoosona. Qassi i giraaviileekka heeran tokketiyo wode lo'o carkkoynne iray bukkana mala maaddees. Be'iyo wode ayfiyan pa aaka lo'ees.

Hagee aybea shenehiyaa keette! ikka la aybba be'iyoode iitt! issi heeran de'iyaa asay loyttidi keettaa keexxenne! hagekka keexxoykka lo''ena. ikka bawu xeelliyoode sheneyees puulikka baawa.

Toophphiyaappe kare biittaraa deiya heeraa biittappe issi bitane toophphiyaa giddon yeemiyaa sohuwaa beanawu yiidage ajora soosuwaa xeelidine qassi pootuwaaka denttidi etarakka miccidi issippe ajoora matan bi uttiis.

Issi ordde bitanee cora asa sinttan eqqidi daro asaa higgiyabaanne seeraabaa tamaarissidde beettees. Asaykka qassi A sinttan eqqidi I oddiyooba ubba loyttidi siyyidinne appe tamaaride de'oosona. Ha asaykka issi aaho dembba utti uttidoosona.

Qeeri naatun doommidi wogga asa gakkanawu shaahaara wode qassikka harggido wode bantta harggiyappe paxanawu hosppitaaliya biide akkamettiidinne xeelettiiddi dottoriyaara issippe doosona.

Issi. adussa bitanee ba huuphiyani koppiyyiya wottidi qassikka tohuwani caammaa wottidi qalamiya ti'iyo iqaara woyqqi uttidi godaa ti'iiddi de'eesi.

Issi karetta mishiriya qooriyan sharbbiya qachchada, karetta dorssiyo qooriyan wodoruwa wottada giyaa garssan eqqada bayzzaydda beettawusu. I sinttaanikka cora asay yiidi dorssee waagaa oychchiiddi de'ees.

aaho dembaani buuxaappe keexettida keettay yaara haa xeeliyagan aaho pengeenne wogga sanqqay de'ees, buuxxa keetaykka darotoo wolaytta heeran beetees.

Daro wolaytta asayi beni wodeppe doommidi hanno gakkanawu gadiya oottanawu heezzu achcha aylliya oykkidi bull"iiddinne tokkiiddi issoyi issuwa maaddiiddinne maadettiiddi hanno gakkidosona.

Issi aaho keettan cora asati issippe gididi algga waaxxidinne kolliidi beettoosona. Qassikka eta miyyiyan de'iya asay wombbaraa giigissidinne quccide dees.

Merayi karetta gidido adussa macca na"iya ba hayttaan migiduwa wottada bantta laggetuura issi sohuwappe issi sohuwa tohuwani hemettada baydda oge bollaani etaara de"awus.

Issi karetta bitanee karetta kootiya mayyidi bootta baquluwa bollan uttidi guurappe doommidi haaho sohuwa manddarawu biidi ogiya bollara biide de'ees.

oyddu attuma asay issi keettaa karen issippe uttidi issoy iisuwara haasayi miicidi zo'o ashoy sinttan de'iyagaa qanxxi qanxxidi barbbariyara miidi issoy isuwara doosona.

Wodee ehiiddobaappe issuwa gidida suriya daro macca naati shamiidi, gixxiidi, issippe de'oosona. Attuma naatikka etaara gididi wodee ehiiddobaa elle ele be'oosona.

Issi woddalla na'ay ogiya doonaani mitaa qalammiya tistti tisttidi puulayiidi asay uttiyosa giggissidi asaara issippe de'ees.

Meray karetta gidido issi qeeri na"ay hare gaariya hariyaara caanidi A bollaanikka daro massaaretta wottidi issi sohuwaappe issi sohuwaa biiddi de'ees.

Issi ordde bitanee cora asaa issi sohuwaa shiishshidi asaasi oduwa erissidinne sissiidi de'ees. Cora asaykka a oduwa siyanaassi akko shiiqi uttidi a matan doossona.

Cora dere asay issoy issuwara issippe shiiqqidi ommarssaan uttidi kaa'iidinne miicciidi qassikka bantta sinttanaabaa zorettiidi issoy issuwappe hayyuwa ekkidi de'oosona.

Cora macca asaynne attuma asay issippe gidiidi de'iyoo keettaa keexxanasi ollaa bookkidinne godaa essiidi misimaariyaa shooccidi issoy issuwaara madettiidi beettoosona.